Daavi yibɔ dzetugbe aɖe kple eviawo le nu nyam. Wo katã wota papaŋu bluu ɖe akɔta. Wole nu nyam le bluu bolu gãa aɖe me.